Meeshaan gabdho ayaa fadhiyo kuraas ayay kufadhiyaan miis ay horyaalo, qalin cadaan ah, dharka ay wataan waa mid xijaab madow ah, mid xijaab cadaan ah, midna xijaab buluug ah iyo xijaab cadaan ah. Labo qalin iyo labo warqad ayay kala heystaan.

Meeshani waxaa joogto gabdhaha waxay wataan dhar kala duwan gabadha uga horeyso waxay wadataa saaka madow ah iyo jaamacadaan ah

Waa surwaal midabkiisu yahay waxa uu saaran yahay miis qaxwi

Meshan kabo ayaa yaalo sedax kab ayaa talo mid waa madow mid gaduud midna madow iyo cadeys midna wa cadeys iyo fanto

Meeshaan waxaa yaalo calamo midabkooda waa buluug xidig cadaan ah ayaa dhexda oga taala, mid ayaa kudhex jiro midabkiisu waa gaduud, cagaar iyo madow iyo cadaan.

Waa labo kabood oo baabuud ah oo midabkooda yahay madow oo saaran miis buluug cadaan gacan ayaa hayso oo saacad xiran

Meeshaan caag cadaan ah ayaa yaalo shaati ayaa kujiro oo gacmo dheera ah midabkiisu waa buluug iyo madow.